Lilyato lili khumeetsi, kamakali inyatsa inyatsa mwene boa yarulakho kumusiru kwayikasa kwaramisa khafiti isi lilyaato lili khubirila nenga ilikho bindu bikali khuliko ni bisaala boneyo shisaala

Tsinzukhi tsakwile tse ribwile tsebusile atwela mubukali tsositsana nga tsili adwela tsinzushi.

Umukhaasi wemikhile ambi ni kamatoore kataru, wakwarile igomasi iya' purple weboyile sitambala Sha blue imurwe khulukila yawukhanisile ni khatale, khatale bona kumukhonoku khulikho tsinyaanye warere kimikhono emabeka walolelele mumaso

Umusoleli ali akari we sisaawa, bemikhile akari we sisaala khayenyaya, wakwarire tsinguubo tsimbesemu khayenyaya ne shamwalo shishimbi bashe bali tsindulo, balilanile, aliwo uli andulo wakwarire shi tshirt iwanga, balilwanile lisomeelo oba shishombekhe shawakhibwakho ne iranji iye nabinzari.

Babenyayi be kumupila kwa rugby khabatima ni nakwo mutwela umusetsa ukuwambile bona khatima akhalola i'side iyitsa ineeno, uwasye wamutayisile nga khakana khumurusamu nga khakana khukumurusakho. Khabenyayila khu keewa khu syisawa syibalayi syilayi silikho bunyaasi bwa green, inyuuma wayo iliyo tsimotokha tsimikhile ifwana tsye basaambi.

Inguke yekhale mushibila akari, mu bisaala bikali yalolelele iburangisi yakhulilile mu myakha, yalolelele iburangisi, inguke iyi imali -imali nenga yakhulile si ishili ta

Khayuni nga'nga khali khumeetsi khunyanza, kameetsi kali ambi ni shisaala sharurakho nenga khakhenyayila khumeetsi inyatsa

Inimilo ya kamooli waninile mungakyi ela kasooli uwa green.

Tsikofila tse basilamu batsipangile atwela murangi yatso tsiliwo tsikofila tsimbesemu tsilikho ni bukoye khungaaki bumaali tsabawo tsikofila tsili tsilimo kamatowatowa kamatowatowa Kano kanabinzali, kamawanga kamamaali ikofila indwela nenga batsipangile atwela yabawo tsitsindi tsimbesemu nenga natso tsilikho tsirangi tsanabinzali tsikofila tsino tsikhosrsebwa ni banafe bayaya befe basilamu

Khayuni khali khu nyaatsa andulo e i"nyaatsa, inyaantsa iliwo shisaala si yarulakho shisaala ne khayuni mwene bona khalimo tsicolor tsibili tsi-iwaanga ni imali nenga khatsowa kumunwa kumuboofu.

Bubuma butaru bubungona tsinimilo buli akari mu nimilo bulikho tsikala tsibili. I'colour iwaanga ni i'colour ye bibinzari babimisile akari mu nimilo ikholile nga imu inimilo ye kamajaani.

Tsi khafu tsi bili kha tsaya bunyaasi, tsi khafu itsi tsi mbesemu tsili ni tsi tsika nga tsindeeyi,i khasi yafubile ili khulya bunyaasi asi.

Umusoleli alikho angona ikawa khakisesa khulutelo wakihambile khakirusamo bikyafu ikawa yesi amisile mumwanyi ili khakingona kabonekhelekho kimikono kyongane ela wikhale hasi

Ku mukhono kwo musaani kwa'ambile indabilo, kwa'ambile tsindabilo tse khu moni ni mask i kwaribwa khu munwa ni umusaani umwene wabonekhele shisinza shifiti era ku mukhono ni kwo ku singile khubonekha kwe tsinzala.